Lapha ngumfanekiso ekhombisa la indawo okudlala khona abantwana nxabesaqala ukufunda esikolo emjingweni.

Esithombeni leso ngibona abafundi ababili abesilisa begqoke okwesibhakabhaka befundela ukunusa insimbi

Ngibona isango elikhulu elibhalwe ngamabala amakhulu abhalwe P S V F.

Umfanekiso lowu ukhombisa indawo okufunda khona abantwana. Bayabe besiya kuSekhondari sebelungisela i"A level " le"O level".